Aatalelipo mboka haya zi kiilongo niilongo taye ya moshilongo shetu, ohaye ya oku tala uuwanawa weshito sho lyoopala. Eshito lyOmuwa. Ohaya futu ihe iimaliwa mbyoka hayi ka longithwa okulanda omiti miipangelo oshowo yilwe mbyoka tayi kwatha oshigwana opo shi kale shi li nawa.

Aanafaalama mboka yena iikunino yomatama. Ohaya landitha omatama gawo koofaabulika hoka haga ka pakelwa go ga tumwe koongeshefa oonene gaka landithwe.

Moondoolopa ohamu kala mwa tungwa ,mwa tungikika. Omuna opate onduudhe noshowo omo mehala moka aantu oyendji haya tsakanene, oshoka otaye ya okulanda iinima yawo koongeshefa, oshowo okulongitha oombelewa dhontumba ngaashi ombelewa yelongo, ombelewa yuuhaku noshowo dhilwe. Odhindji ohadhi kala owala moondoolopa.

Oonyanga oontiligane odhili dha pumba, nuuna todhi landa ohadhi kala dhina ondilo. Oonyanga ndhika ohadhi tulwa miikulya, opo yi kale ya towala notayi nika nawa.

Omambakumbaku ogeshi ningi oshipu kanafaalama opo ya vule okupulula omapya gawo, ngele ye na omapya omanene omambakumbaku ohaga pulula go omupululi ta futwa.

Ondjamba oyi li oshithitukuti oshinene, nosha simana keliko lyoshilongo oshoka aatalelipo mboka haye ya okutalela iithitukuti mbika, oha ya futu iimaliwa kepangelo mbyoka tayi kokitha eliko lyoshilongo.

Opuna omaludhi ogendji goku tekela iimeno yetu mbyoka twakuna miikunino yetu. Ohatu vulu oku tekela nokayemele, atu vulu oku tekela nokamunino nenge atu vulu oku tekela nokandoha katsuwa uumbululu kohi opo kaninge oshipu omeya gaye miimeno nawa.

Okambakumbaku kokuteta omwiidhi noku gu gongela okeshi ningile oshipu kaanafalama opo iilonga yawo yi kale ya endelelwa po.

Ondjamba una ya mono olweetho lwokuya mepya lyomuntu, ohayi hanagula po iikukomwa mbyoka yilipo, noyi hole unene okulya omatanga. Onkene oshili sha simana opo epangelo lyi kale lya edhilila oondjamba, opo dhaa ka yonagulepo iimeno yaakwashigwana.

Aanafaalama mongaashingeyi ohaya longitha iipululo mbyoka yakopekwa yakopekwa komambakumbaku opo yapulule momapya gawo. Shika ohayeshi ningi unene uuna epya enene.

Uuna omuntu wa hala okutota po oshikunino shoye oho kongo ehala mpa tapu vulu okuningwa oshikunino mpoka to opaleke po, to kutha po omiti ndhoka dhi li po nenge omwiidhi oshowo omamanya. Ehala ndika oholi longekidha nawa, opo wu vule okutula mo uuhoho nokukuna iimeno yoye.

Iipululo yongaashingeyi oyi li ya yooloka, opuna iipululo mbyoka hayi pulula mevi lina omamanya niikwawo mbyoka hayi pulula mevi lyaana omamanya. Iipululo mbika ohayi kopekwa ku mbakumbaku, mbakumbaku ta hili nee tapulula.

Oongombe oha dhi tulwa uupapa osho woo iihako mbyoka ha kukala kuna uuyelele wamwene goOngombe shika shi ninge oshipu opo omunafaalama kehe adhimbulule Ongombe ye ko ku keelelwe uulunga nuufuthi.

Oondjuhwa odha simana, oshoka ohadhi tidha po omukaga dho ohadhi kutha po okwaa he na oshimaliwa mondjato. Mwene goondjuhwa oha vulu oku ke dhi landitha e ta imonene mo sha shomondjato. Ohadhi vala woo omayi ngoka ga simana kuulolele womuntu haga liwa.

Omatama ogeli gamwe gomiilikolomwa mbyoka hayi zi miikununo. Omatama ohaga tula mosheelelwa opo gu towaleke omahoka. Ohaga vulu okufalwa koofaabulika hoka haga ka longwa etaga ningwa omatama gokolwiishi oshowoo yilwe. Omatama ohaga liwa omatalala, haga landithwa moongeshefa aantu yamone iisimpo.

Aanyu mboka yeli pooha nomilonga ohaya kala teli pomawuwanawa ogendji oshoka momulonga ohamu adhika oohi dhoka haya ningi omweelelo nenge yedhi landithe, yo oyeli ishewe popepi nomeya, omeya ngoka taya vulu okulongitha momagumbo nenge yegalongithe okutekela iimeno yawo ngele oyena iikunino.

Okumuna oohi ohaku gandja ompito yiilonga kwaa mboka kaye na iilonga, moka aantu haya kutwa ya ka sile oohi oshimpwiyu; okudhi pa okulya, okudhi opaleka, okudhi pa omeya ge li nawa nayilwe. Shika aantu ohaye shi ningi e taya futwa iimaliwa mbyoka taya ka longitha iinima yilwe ya simana moonkalamwenyo.

Katali osho shimwe shomitekulwa namwenyo mboka hayi kala momagumbo nohashi tekulwa shili megumbo hashi silwa mo oshipwiyu tashi pewa okulya nosho wo yilwe. Ombwa oya simana oshoka ohayi gamene egumbo una puna nande ombudhi yahala okuyaka ombwa ohayi gwedha ano tayi tseyithile mwene gwegumbo kutya opuna omuntu gotumba.

Ominino ndhoka hadhikala dhatulwa miikunino ohadhizi koonzo dhomeya ongele okondama, okomulonga nenge kokapomba opo omeya gakathike miikunino go gawape gatekele iimeno yikoke yili nawa.

Moondoolopa ohamu kala mu udha, oshoka omo hamu monika konyala oombelewa odhindji ndhoka dha simana dha pumbwa okulongithwa kaakwashigwana ngaashi ombelewa yuuthemba womuntu, ombelewa yelongo nadhilwe woo.

Uunamapya owuli onga thimba yina ongodhi mothingo ngele tashi ya kokulonga iikulya moshilongo shetu muka. Aantu oha ya kala ye na omapya ngoka haga pululwa ta ga kunwa iilikolomwa yomomapya oyindji ngaashi omapungu, iilya, iilyalyaka noshowo yilwe. Mbika ohayi liwa nayilwe oha yi landithwa po.

Omatama ogeli gayooloka, uuna etama lyakoka ohali kala ezizi, nuuna lyatiligana ngawo otashi ulike kutya olya adha oku kuthwako koshikunino, ano olya adha okuliwa osho woo oku longithwa sha shilwe.

Ondjuhwa yo shiwambo oyili yasimana unene mo muthigululwakalo gwaa wambo. Uuna weya okutalelapo omuntu gwo ntumba oho dhi pagelwa ondjuhwa, uuna omuntu wayi kuu tenya oho dhipagelwa woo ondjuhwa toyi tula metiti moka to ke yi lya noshi mbombo sho mahangu.

Aatalelipo mboka haya zi kondje yiilongo, oha yeya oku tala uuwanawa woshilongo shontumba, ongele iinamwenyo niithitukuti mbyono yi limo, nenge uunshitwe awuhe.

Okashina kokuteya omwiidhi ohaka gongele woo natango omwiidhi muundumba shono sha ningi oshipu kaanafaalama, opo kaaya tete omwiidhi noonyala dhawo, ihe okashina haka oko owala haka longo po iilonga ayihe. Omunafaalama oha ka kutha mo owala omwiidhi ngoka ete ke gu pungula ye ekegu longithe shoka teke gu longitha nale.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya kala yedhi tula momeya geli moma tenga nenge moondoloma, moka haya kala nokudhi silila mo oshimpwiyu taye dhi pe iikulya.

Otekinolohi oye etelela omashina omanene ngoka ha ga longothwa kaanafalama opo ya kokeke iimeno yawo. Omashina ngano oha ga kwatha iimeno opo yi koke nawa, osho wo okukelela uupuka opo wa yonagule iimeno mbyoka.

Oondundu odho dhimwe dha simana meshito nohadhi monika dho opala naatalelipo ohaya okutala uuwanawa weshito. Monale oondundu odho dha li dha ningwa omagumbo koludhi lwaNalutenzi. Omo ya li haya holama pethimbo lyomvula nenge pethimbo lyuutalala, oshoka ohamu kala mwa pupyala. Ohamu kala wo mwa holama iithitukuti noshowo yilwe.

Oohi ngele tadhi tembudhwa okuza mokandama kamwe, wedhi ukitha kokandama oka kwawo, nenge okuza metale wedhi ukidha kulwe, dhina omwenyo ohadhi tulwa mo nayilona, e tamu tulwa omeya, nenge meyemele lina omeya, opo wudhi fale kehala lilwe li ili.

Ondjamba oyili yimwe yomiithitukuti mbyoka ya simana moshilongo shetu nohayi kala ye edhililwa mokashana, opo ku keelelwe iiponga mbyoka hayi etwa koondjamba nenge opo ku keelelwe kaayi dhipagwe shaa li pelandulathano. Kondjamba ohaku monika omayego gondjamba ngono haga landithwa aantu etaya mono mo iimaliwa sho osho hayi kala ya gamenwa.

Oombaka iitekulwa namwenyo yoludhi lwoondjuhwa mbyoka hayi tekulwa momagumbo getu. Ohayi tekulwa unene pomahala puna omeya oshoka odhihole pomeya. Ohadhi pewa iikulya nayilwe.

Ehumokomeho ndyoka lyu uka komeho olye etelele uuwanawa owindji nosho wo uuwinayi kaanaafalama, oshoka mongashingeyi konyala aanafaalama aanene ohaya longitha omashina ngoka taga longo po konyala iilonga ayihe. Shika osha ningi oshipu, opo iilonga yi pwe mbala, ihe aantu otaya kanitha iilonga yawo, oshoka iilonga otayi longwa po komashina.

Oondjuhwa ohadhi tulwa koshikuku hoka hadhi sililwa ko oshimpwiyu, tadhi pewa iikulya, omeya nomiti. Uuna dha koko dhimwe ohadhi landithwa po, dhimwe ohadhi kala mo dhi vale nokutenteka, opo dhi indjipale.

Omatama una ga adha oku tewa, ohaga kuthwamo momapya nemge miikunino etaga kalandithwa koofabulika nenge ga landithwe moshigwana. Koofabulika omatama ngaka ohaga ka pakelwa etaga tumwa koongeshefa oonene gaka landithwe go ge ete iiyemo.

Ondjambameya oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya nokonyala ohayi monika momeya gomomulonga. Unene momilonga ndhoka dhi li kOkavango oko haku adhika unene ondjambameya.

Ehumokomeho olya etele aanafaalama uuwanawa owundji, oshoka olya eta uuhoho wopa shinanena, oshowo omashina ngoka taga kwatha opo iimeno yi koke meendelelo, nomuundjolowele wuli nawa.

Oombuto ndhoka hadhi longithwa okukuna momapya oshowo miikunino odhili dha yooloka. Kehe oshimeno oshimeno oshina ombuto yasho . Opuna ombuto yomahangu, ombuto yomakunde, ombuto yomapungu, ombuto yiilya lyaaka nayilwe. Ayihe mbyoka hayi kunwa.

Aanafaalama oye shi ningi oshipu sho ya kongo ondunge yokulongitha ominino, ndhoka hadhi e ta omeya miikunino, nenge momapya gawo. Shika ohashi ya ningile oshipu, molwaashoka ngele oya tekele nokayemele itaya mana mbala.

Moofalama onene omuna omashina, omashina ngoka goku teya, goku pulula noku yungula noshowo yilwe shika ohashi ningi oshipu opo iilonga yipwe mbala. Konyala oofalama ohadhi kala onenenene ano dhina ohecta odhindji naantu itaya vulu okumana oku teya nonyala eyena oku konga omashina galongepo iilonga.

Iimeno ngaashi omatama ohayi kunwa, e tayi koko ye egamenekwa kuupaala nenge kuundhalate, opo uumeno wu kale wa koka wu ukilila, oshoka konyala iimeno mbika ohayi idhingile komiti, opo yi kale ya thikama me ukilila.

Efuta olyo limwe lyomuunshitwe waKalunga mboka woopala. Efuta ohali eta aatalelipo mboka taya zi kiilongo ya yooloka nenge koondolopa dha yooloka, yeye ya tale . Aatalelipo mboka taya zi kondje yiilongo ohaya futu oshimaliwa kepangalo lyetu. Oshimaliwa shoka ohashi ka longithwa okuyambula po oshilongo. Mefuta ohamu adhika oohi nayilwe.

Momakuti ogendji mongashi ngeyi opuna opango dhoka dhatulwapo kepangelo opo dhigamene uushitwe ko oku kelelwe embugalekepo, oshoka omiti dhika otadhi kapumbiwa oku kalongithwa natango komvula dhokomeho.

Oohi dholumuno ohadhi eta ompito yiilonga kaakwashigwana yomehala moka nenge kaakwashigwana yokomahala galwe. Shika ohashi kwatha opo ku kalekwe nenge ku tulithwe po onkalo yokwaahena iilonga moshilongo nuuna aantu taya ka longa ohaya futwa iisimpo, iimaliwa yawo mbyoka taya vulu oku ka longitha nenge okupungula ya tote oongeshefa.

Mongaashi ngeyi aanafalama otaya longitha omashina. Omashina gopashinanena ngoka taga kokitha iimeno niimeno ohayi kala yili mukwatya uuwanawa.

Omithitu ohadhi kala dha hapa nawa pethimbo lyomvula. Moka omiti hadhi kala dha ziza oshowo omwiidhi. Nomongashingeyi omithitu nadho odha gamwenwa, opo aantu yaa tete omiti shili kehalo lyawo, yo ya kelele embugalekepo.

Omulonga oguli gwa simana oshoka ohagu gandja omeya kaantu mboka yeli popepi nago . Omeya ngoka haya ka longitha momagumbo oshowo oku tekela iikunino yawo nokupa iimuna yawo ohamuziwo oohi ndhoka haya li nenge yekedhi landithepo.

Ongolo oshinamwenyo shoka shafa okandoongi ihe eeyoloko lyawo pokati kayo nokasino, ongolo oyina oondjila oonduudhe noontokele yo ohayi kala mokuti.

Oondjuhwa nadho ohadhi munwa mono hadhi kala nokusilwa oshimpwiyu. Ohadhi pewa iikulya nomeya. Oondjuhwa dholumuno ohadhi vulu okumunwa, opo dhi vale omayi nenge dhimwe ohadhi vulu okumunwa dhi muninwe owala onyama.

Oohi dhefundja ohadhi kwatwa nuunete mbono hawu landithwa moongeshefa wa ningilwa okukwata oohi nenge ohadhi vulu wo okukwatwa omuntu ta longitha onete ndjoka yokukeelela oomwe.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, ohaya gandja ompito yiilonga kaantu yo momudhiingoloko, opo ya vule ya ikwathele woo nayo komagumbo gawo, shika ohashi kutha po onkalo yokwaana iilonga moshilongo.

Omuthigululwakalo kehe oguna iikulya yago mbyoka yasimaneka. Ngele tashiya pomuthigululwakalo gwaawambo oya simaneka oshimbombo shomahangu, ekaka, omboga oshowo ondjuhwa yoshiwambo.

Ombuga ohayi kala ya kukuta nohayi mono okamuloka okashushuka. Nethimbo limwe, omumvo ohagu vulu okwiidhenga po inaa mu lokwa, nonando oyi li monkalo yi li ngawo omu na omiti ndhoka hadhi vulu okuhupa mo. Omiti nenge iimeno mbika oyi na omidhi omileeleka opo dhi adhe komeya nayimwe oyi na uufo uushona opo yaa kanithe omeya ogendji.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longithawe omayemele opo ya tekele iimeno yawo. Ihe ohamu tulwa owala ominino ndhoka dheenda mokati koshikunino. Opo dhi tekele iimeno.

Komahala ga yooloka ohaku adhika oondundu dha ningilwa aatalelipo nenge mboka itaaya vulu oku ka lala koondunda dhawo. Oondunda ndhika ohadhi futwa opo ihe omuntu avule oku lalamo

Oondjuhwa odhi li dha simana uuna tashiya pomuthigululwakalo gwAawambo, oshoka ondjuhwa oyo unene hayi dhipagelwa omuyenda uuna eya okutalelapo, nohayi liwa wo piituthi oyindji yomanyanyu.

Onkadhindjuhwa ohayi tenteke tayi langele omayi gawo sigo gatenduka, uuna gatenduka ohayi tsikile woo okusila oshimpwiyu uuyuhwena wawo oku wu kongela iikulya, omeya osho woo oku wu gamena komakodhi nokwaashihe shoka tashi vulu oku wu dhipaga.

Ongola oshimwe sho miithitukuti mbyoka ya gamenwa nohayi kala ye edhililwa mokashana opo ku keelelwe ya haa dhipagwe. Shika ohashiningwa opo kukalekwe uu linkamwenyo wo ngolo opo woo noshiwana shoko mongula shaadhe iinamwenyo mbika sho shi tale kutya oyili ngiini.

Aanafaalama yomatama uuna omatama ga adha okulikolwa ohaye ga kutha mo gamwe taya ka lya, gamwe taya landitha kaantu moshigwana. Ohaya landitha wo natango moofaabulika ndhoka oonene opo ga ka ningwe omatama gomolwiishi nosho wo yilwe mbyoka tayi vulu okulongwa momatama.

Aanafaalama yoohi ohaya tula oohi momatale oshowo moondama moka hadhi kala e ta yedhi silile mo oshimpwiyu noku dhi pa iikulya.

Iithitukuti oyili ya gamenwa ano ya tulwa mo mahala ga gamenwa, opo ku keelewe kaayi dhipagwe shaali pa landulathano, opo wo natango yi kalekwepo, oshoka aanona mboka taya zi konima opo yeyi adhe, yo yeyi mone, yo ya tseye kutya okwa kala iithitukuti yoludhi ndoka.

Omiti dhoka dha mena pooha nomilonga, aluhe ohadhi kala dha ziza, oshoka omidhi dhadho odhili pponzo dhomeya, nashika ohashi kwathele opo dhi kale dha hapa nawa muule womvula ayihe.

Olumumo lwoondjuhwa nalo otalukuthapo ompito yokukala aantu yaana iilonga moshilongo muka, shino ohashi ningwa uuna omuntu takalonga moshikunino shoondjuhwa mono hakala tedhi sile oshimpwiyu tedhipe iikulya nomeya nomuntu nguka ohafutwa.

Uuna omvula ya loka nawa, ya gandja omuloka gwa gwana nawa lela, omeya ohaga ningi ogendji nohaga panuka mo momilonga gu uka meno lyoshilongo. Omeya ngano ohage ya onga efundja taga etelele oohi ndhoka dhefundja noohi ndhoka ohadhi kutha po omukaga pethimbo lyomvula nohadhi kukutikwa dhi liwe pokwenye wo.

Efuta ohali shiningile oshipu opo una aantu taya eta iilandithomwa mbyoka yaza kondje yiilongo yapitile moondjila dhoka dhili mefuta. Shika ohaye shiningi moku londeka iinima moombautu nokuyi eta moshilongo oshikwawo tayi zi koshilongo oshikwawo.

Aakwankala mboka yali hayazi moondundu oyali haya nyola komamanya noku thanekako taya ulike shoka kwali haya longo pethimbo lyawo oshowo okuninga omadhidhiliko ga simana. Shika ohashikala oshiwanawa opo naamboka tayazi konima ya mone kutya opwali oolye noyali haya longitha shike.

Pomahala gomangeshefelo ohaku landithwa oombuto ndhoka dha pumbiwa, opo omuntu wu kune mepya lyoye nenge moshikunino shoye. Oombuto ohadhi kala dha yooloka shi ikolelela koludhi lwoshimeno shoka nowu na okuhogolola mo ndhoka wa hala, ongele odhomapungu, odhiilyaalyaaka nadhilwe.

Oohi ohadhi kwatwa nuunete woku kwata oohi nenge oonete ndhoka hadhi longithwa oku igamena koomwe. Ohadhi yi monete moka etadhi kuthwa mo momeya noku hogolola mo ndho ya hala.

Oonyanga odho dhimwe dhomiilikolomwa mbyoka hatu vulu okukutha miikunino yetu. Oonyanga odhili nee omaludhi ogendji, mpono puna oonyanga oontiligane nadhilwe. Oonyanga oontiligane uuna todhi landa moositola ohadhi kala dhina ondilo, ihadhi kala dhina ondando yithiike pamwe nookwawo. Oonyanga ohadhi toyaleke omahoka.

Omulonga ogu li gwa simana, ogwo onzo yomeya. Mboka ye li popepi nomilonga, ohaya kutha mo omeya goku ka tekela iimeno yawo oshowo oku longitha megumbo. Ohaa kwata mo wo natango oohi ndhoka haya li nenge ya ka landithe. Nuuna omuntu wu li pomulonga owa pumbwa okukala wa kotoka oshoka omu na oongandu ndhoka tadhi dhipaga nokuteya aantu.

Aanafaalama ohaya longitha omashina goku pulula, goku helela osho woo goku teya . Shika oha shi longithwa unene kwaamboka yena omapya omanene opo iilonga yi pwe mbala sho shi ninge oshipu kaaniilonga .

Onduli oyo yimwe yo miiyamakuti mbyoka ya gamenwa moshilongo shika. Onduli oshinanwenyo shi lipo oshileleka shatya othingo onde nomayala ogendji. Oonduli ohadhi kala dhe edhililwa mokashana, opo dhi gamenwe aantu kaaye dhi dhipage shaali pandjila nohadhi eta aatalelipo moshilongo.

Okashina kokufula mevi oka ningi oshipu, opo aantu kaya longithe we omatemo nengè iihupulo uuna yahala okufula nenge okuvundakanitha omavi gomiikunino yawo.

Ehumokomeho olya etelela iilongithomwa oyindji moka lya etelela omashina ngoka taga longithwa kaanafalama mongashingeyi. Omashina ngaka ohaga kokeke uumeno ohaga kwathawo uumeno opo wu hupe ngaashi okuupuka oshowo yilwe.

Oontangu uuhi uushushuka mboka hawuya nefundja. Uuna omvo ngoka omuloka ogundji efundja ohali ya meni lyoshilongo tali etelele oontangu ndhoka hadhi kwatwa kaakwashigwana hayedhi kukutike nenge yalye oontalala.

Aanafalama yoondjuhwa ohaya munu oondjuhwa dhawo yedhi topola moka uuyuhwena hawu topolwa ko kooyina etawu kala wuli owo awuke moka kololo kawo. Ohawu silwa oshimpwiyu tawu pewelwa mo iikulya omeya nayihe mbyoka tayi kwatha opo wu koke.

Oongombe odhasimana ngele tashiya kunafaalama. Ohadhi silwa oshimpwiyu moka hadhi pewa iikulya omeya oshowo omiti. Oongombe ohadhi landithwa dhili othika nenge yadhipagwa. Ohaku zi onyama ndjoka hayi liwa nayilwe.

Aantu mboka haya longo miikunino ohaya kala nokutala nosho wo okusila iikunino oshimpwiyu. Shika ohaye shi ningi mokutekela iimeno osho wo okutudha po mbyoka inayi halika, opo iikunomwa yi koke yi li nawa.

Embanana oshiyimati hashi imi komuti na ohashi liwa kaantu, nomuuyuni muka omambanana ohaga monika uunene moshilongo ngaashi shAngola, oshoka oyihole pehala mpoka hapu mono omuloka gwagwana nawa.

Iikunino ota yi gandja ompito kaakwashigwana moka aantu ha ya kalongamo taya longekidha evi lyokukuna, okukuna, okutekela, okutulapo uuhoho oshowo okuteya. Niilonga ayihe mbyoka ha yi longwa moshikunino. Shika ohaye shiningi e taya futwa iimaliwa mbyoka ta ye keyi longitha.

Ombahe oshithutikuti shoka hashi kala momakuti ngaashingeyi oshili sheedhililwa mokashana shagamena opo shaadhipagwe shaali pelandulathano.

Aanafaalama yoohi ohaya sile oohi oshimpwiyu, haye dhi pe iikulya, haya tala ngele odhi li momeya ga yela oshowo ayihe mbyoka tayi vulu okukaleka oohi dhi na uukolele opo dhi koke dho dhi valathane.

Olumuno lwoohi, olwa simana noonkondo oshoka oha lu handja iilonga kasntu yo mo mu dhingoloko, mono ha mu kala mboka ta yape oohibokulya, ta ye dhi iikulya yawo, ta ya yalamo ndhoka dhilimo dha koka dhikuthwemo opo dhi ka landithwe, nenge dhi liwepo. Moku shininga ngeyi aantu oha, ya futwa opo ya monemo uuhupilo wawo wu li nawa.

Aanafaalama oyendji opo ya yande okuhepeka omeya unene, oya kongo po edhiladhilo lyokulongitha uumunino moka hamu endele omeya okuya poshimeno. Uumunino mbuno ohawu tulwa owala pomakota giimeno, opo wu vule okutekela oshimeno go gaye mevi nawa.

Aalongwa ohaya nongekwa kenongelo esimano lyuunafaalama opo ya kale yena otseyo ngele tashiya kuunafaalama nkene yena okukuna, okusila oshimpwiyu iimeno yawo, okuyitekela noshowo okuteya. Shika ohashi kwathele opo aanona yakoke yena otseyo yomuule ngele tashiya kuunafaalama.

Mongaashingeyi aanafalama oyeshi ningilwa oshipu, molwa ehumokomeho ndyoka lyeya. Ano mongaashingeyi otaya longitha omashina, gokutekela iimeno, gokukokeka iimeno yili monkalo yili nawa, omashina gokuteya, gokupulula, nayilwe wo.

Aanafaalama nenge aanamapya una iilya yawo ya adha oku teywa, ohaya ka teya iilya ngele ya ninga oomuma e tadhi kukuta. Iilya mbyoka ohahi yungulwa ihe ongele onokashina kokuyungula nenge onomambakumbaku.

Oondundu odhimwe dhili dho opala meshito lya Kalunga . Oondundu odha thikamapo momamanya, omamanya ngoka haga tatuka nenge haga kumukapo uuna ga lokwa nenge konkalo yombepo nayilwe woo . Oondundu osho dhimwe hadhi eta aatalelipo moshilongo ,taya futu iimaliwa tayi longithwa oku yambulapo oshilongo.

Oshimbombo shomahangu oshimwe shoka shomiikulya ya simanekwa momagumbo gAawambo. Oshimbombo shomahangu ohashi telekwa nuusila mboka wa za miilya yomahangu.

Oondundu odhili dhimwe ohadhi monika nawa meshito nodha simana uuna dhi li moshilongo shontumba, oshoka aataleli po mboka taya zi kiilonga hoka kaa kuna oondundu nenge komahala hoka kaadhiko ohaye ya okudhi tala, taya tala nkene eshito lyoopala yo taya futu iimaliwa. Iimaliwa mbika ohayi longithwa oku yambula po oshilongo moka muna oondundu.

Omwiidhi ngoka hagu muwa ohagu longithwa okuninga oondunda dhomwiidhi noondunda ndhika mongaashingeyi ohadhi kala dha tungwa pashinanena, opo uuna aantu mboka taya ka talela po kiilongo yimwe ya vule okulongitha oondunda ndhoka.

Onkadhindjuhwa ohayi kala yi na oshimpwiyu oshinene, oshoka oyo hayi tenteke omayi, okuga langela oshowo okusila oshimpwiyu uuyuhwena uuna wa tenduka mo.

Omambakumbaku ogeshi ningi oshipu opo aanafaalama yavule okupulula omapya gawo oshowoo iikunino yawo. Omambakumbaku ohaga etapo oshimaliwa, oshoka uuna wuna embakumbaku oho vulu okukapululila mboka kaayegana yo taya futwa iimaliwa.

Iikunino ohayi pula oshindji mondjato uuna omuntu wa hala okuninga oshikunino, oshoka owu naokukonga ehala mpoka to tula oshikunino shoye, okulanda uuhoho, oombuto, okukonga omeya, oshowo okufuta aantu mboka taya longomo moshikunino ngele oshinene.

Onkoshi oshiyamakuti shomokuti noshanika oshiponga, oshoka ohashi li owala onyama nonkene uuna shili mofuka nenge momithitu ohashi tidha nokukwata iinamwenyo iikwawo opo shi lye nosha talika ko onga osho mwene gokuti.

Pethimbo lyokwenye omiti ohadhi kala dha yugunuka omafo, nuuna omuntu todhi tala wafa wuli kokule nadho, oto hala wutye odhasa nenge odha kukuta.

Ombuga nonando yikale ya kukuta . Nonando yikale hayi mono okamvula okashona ano ihamulokwa lela, omuna iimeno mbyoka yilimo hayi hupu nawa mevi moka . Iimeno mbika oyina omidhi omile opo dhi adhe komeya. Iimeno mbika yimwepo oyina uufo uushona opo kayi kanithe omeya ogendji ethimbo lyomutenya.

MoNamibia omwa talikako onga moshilongo mono hamu longwa oohi odhindji. Ano mono hamu adhika oohi odhindji dhoka hadhi zi mefuta lyetu enene nene. Oohi dhoka ohadhi tumwa kondje yiishilongo. Hoka tadhi ka landithwa po. Otuna wo noofabulika dhoka hadhi longo oohi dhika oku dhi tula moondoha tadhi landithwa po eta dhi eta iiyemo moshilongo.

Omithitu odha gamenwa, opo ku keelelwe embugalepo. Uuna omuntu a hala oku ka teta omiti oha pula ombaapila yepitikilo ndjoka hayi mu pitika opo a ka tete. Uuna omuntu kee na ombaapila ndjoka iha uthwa a tete omiti shaa li papitikilo.

Aanafaalama yoohi ohaya tula oohi ndhika muundama womeya moka haya kala nokudhi pela mo iikulya. Ohaya kutha mo oohi ndhi dha koka, eta dhi ka liwa po, nenge dhi landithe po. Dhilwe ohadhi thigwa mo opo dhi vale oonkwawo dhi indjipale dhi ninge odhindji.

Aanafalama yoondjuhwa Mongashingeyi oondjuhwa ohadhi munwa dhi ikalekelwa, moka oondjuhwa dhokuvala omayi hadhi kala dhi ikalekelwa, osho wo omayi haga kuthwa po taga tulwa momashina, omashina ngoka haga kwathele omayi sigo taga tenduka e taga tsikile okusila uuyuhwena oshimpwiyu.

Aanafaalama oyendji monena oye na omashina ga yooloka moka ye na okashina koku pulula, koku vundakanitha evi mumwe nuuhoho, koku kuna, koku helela noshowo okuteya. Shino oshi shi okugandjelwa olupandu kuutekinolohi mboka wa humu komeho.

Mombuga ohamu kala muna iimeno iishona lela omolwa onkalo yombepo ya mo osho wo ihamu monika omvula lela ohamu monika owala okamvula okashona. Nonando omwa kukuta omuna ngaa omiti niimeno mbyoka hayi vulu okuhupa monkalo yombepo ya tya ngaaka.

Ekodhi ondhila onenene ndjoka hayi hupu okuyakula oondjuhwa oshowo oohi momeya.

Ongalangombe oyo oludhi lwoshinamwenyo shoka shafa oongombe, ihe ndjika ohayi kala mokuti, nohayi kala ya gamenwa, ye edhililwa mokashana, opo kaayi etelwe iiponga, yo kaayi ete wo iiponga.

Ombuga nonando ohayi kala ya kukuta nohayi mono omuloka omushuushuka komumvo, omu na iimeno mbyoka hayi vulu okuhupa monkalo yi li ngaaka. Iimeno mbyoka oyi na omidhi omileeleeka, opo dhi adhe komeya, yo yimwe oyi na uufo uushona, opo kaayi kanithe omeya ogendji pethimbo lyomutenya.

Oshikwiila oshi li sha simana ohashi ithanwa omboloto yopashiwambo. Oshikwiila ohashi ningwa nuusila womahangu mono hamu tulwa okasuuka nokamongwa, nomahuku ngele opo geli. Ohashi vulu okukangwa nenge shi tulwe kohi, yeziko nenge shi telekwe momeya.

Uuna omumvo ngoka omuloka gwa kala gu li nawa, ilonga ohadhi udha nefundja ohali ya meni lyoshilongo mono hali etelele omauwanawa ogendji. Ohali etelele oohi noontangu. Oontangu ohadhi kutha po omukaga, oshoka ohadhi liwa sha talala nenge dhi kukutikwe.

Waana omtanda kuna ongobe. Aanafaalama oyendji ohaya kala yuuvite etumba uuna moshigunda shawo tamu adhika omutanda ogundji.

Oohi dhefundja odho dhimwe hadhi dhenge po omunkaga momagubo. Pethimbo lyomvula aantu ohaya kwata oohi dhefundja yedhininge omwelelo .Ohadhi kukutikwa etadhi liwa okukutu nenge dhiliwe omanga ontalala .Oohi dhefundja dhika ohadhi landithwa woo natango aantu etayi imonene mo sha shawo shomondjato.

Ehumokomeho olye etelele iinima oyindji moka naanafaalama haya longitha mongaashingeyi omashina goku sila oshimpwiyu iimeno yawo . Muna uushina mboka woku tekela iimeno nayilwe woo.

Oludhi lwaNalutezi oyo ooyene yoshitunda Namibia. Aantu mbaka oya li haya lala moondundu noshowo miitsali mbyoka ya li ya ninga. Aantu mbaka oya li haya hupu mokulya onyama yiiyamakuti, omidhi noshowo iiyimati mbyoka taya kutha mokuti. Aantu mbaka oya li haya nu omeya gopevi.

Aanafaalama yoondjuhwa ohaya kala yena oondjuhwa omaludhi nomaludhi. Mpoka puna oondjuhwa ndhoka hadhi vala owala omayi, omayi ngoka goku landithwa nagamwe ohaga langelwa sigo taga tenduka. Po opuna oondjuhwa ndhoka hadhi munwa owala dha ningilwa onyama dhi liwe owala. Onkene osha simana wudhi sile oshimpwiyu.

Omiti dhoka hadhi kala dha mena pooha nomulonga ohadhi kala dha hapa omunvo aguhe oshoka odhili pomatondokelo gomeya nomidhi dhadho ohadhi mono omeya ethimbo kehe.

Oohi odhi li dha yooloka, dhi li omaludhi nomaludhi. Oohi dhomefuta, ano dhomomeya omalulu, ihadhi vulu okuhupa momilonga nenge momadhiya osho wo momatale. Dho oohi dhomomilonga, momatale oshowo momadhiya, ihadhi vulu okuhupa momeya gomefuta, oshoka omeya gomefuta oge na oshimongwa.

Omuthigululwakalo kehe ogu na iikulya mbyoka ya simaneka nenge ndi tye iikulya yopamuthigululwakalo . Mbika ohayi liwa poompito dhayooloka, ongele opiituthi yoohango, pomaluko nayilwe. Aawambo oya simaneka oshimbombo, omboga oshowoo omakaka.

Onkadhindjuhwa ohayi tenteke omayi nokulangela omayi gayo sigo ga tenduka. Mokutenduka ohamu zi uuyuhwena nonkadhindjuhwa ohayi kala noku sila uuyuhwena wayo oshimpwiyu moku wu kongela iikulya, omeya oshowo okuwu gamena komakodhi nokomayoka ngoka haga li po uuyuhwena sigo wa adha oku koka.

Oshigandhi oshili shimwe shomwaambyoka hayi longithwa Okupungula iilya uuna aantu ya teya momapya gawo. Oshasimana unene ngaa ngaashi momuthigululwakalo gwaawambo oshoka omo hamu tulwa iilikolomwa yomepya unene ngaa iilya, omakunde oshowo oontanga.

Moshikunino iimeno ohayi kunwa yayolokathana, hayikunwa yatopolwa no melandulathano lyontumba opo shininge oshipu, wo wukoke nawa wo wutule ko shiikwatelela kuuhoho mboka tawu tulwa po oshoka iimeno oyindji ihayilongitha omawuhoho gafaathana unene ngele tashiya puuhoho wopashinanena.

Oohi odhili dhimwe dhoka tadhi londeke iiyemo yoshilongo shetu pombanda, oshoka una dha kwatwa ohadhi landithwa. Thimbo limwe ohadhi landithwa oonkunkutu thimbo limwe ohadhi landithwa oontalala, nethimbo limwe ohadhi tulwa moondoha dhoohi dhoka hadhi tumwa kondje yoshilongo noku tu etela iiyemo yoshilongo.

Aantu mboka haya munu oohi ohaye dhi tula muundama, muundama moka hawu kala wa longwa moondoloma nenge ya fula elambo etamu yi omeya noohi noku kala taye dhi sile oshimpwiyu okudhi pela mo iikulya.

Oohi ohadhi eta, opo aantu ya mone iilonga mokulanditha oohi ndhoka yi imonenemo sha oshowo mokumuna oohi ndhoka.

Ehumokomeho sho lyuka komeho, oshowo nuunamapya nuuniimuna wuka komeho. Mboka yeli miikunino, nenge mboka halongo iikunino oya kongopo ondunge dhiladhilo yoku konga uumunino wokutekela iikunino yawo shika oshaningi oshipu opo ngele tatekele kashi kwate ethimbo ele.

Oshikwiila omboloto ndjoka hayi ningwa unene kaawambo Moka haya kutha iilya etayeyitsu. Miilya ohamuzi uusila, uusila mboka owo hawu ningi oshikwiila .moshikwiila ohamu tulwa omahuku tamutulwa okasuuka nokamongwa opo shikale sha towala nawa.

Aanafaalama mongashingeyi otaya longitha omashina ngoka geya po molwa uutekinologhi mboka wuuka komeho. Omashina ngaka ohaga kwatha opo iimeno yikoke yili nawa nokugamena iimeno komutenya nayilwe wo mbyoka tayi vulu okuhanagula po iimeno.

Iikunino otayi kuthapo onkalo yo kwaana ilonga moshilongo noshowo momudhingoloko moka yili. Aantu ohaya kutwa taya kala taya longo nokufuta iimaliwa mbyoka haya futwa iimaliwa mbyoka taya ka vula okulongitha okukwathela aakwanezimo yawo nokufuta oosikola.

Eshito lyaKalunga oli li lyo opala, lyo opala lela. Omu na efuta. Efuta oyo onzo yomeya ndjoka onene nene yi na omeya omalulu, ano omeya goshimongwa. Efuta ohali eta aatalelipo ya tale oshilongo nkene shi li oshowo mefuta ohamu adhika oohi nuumeno.

Omambakumbaku ogeya nehumo komeho sho lyuuka komeho. Omambakumbaku oha ga pulula momapya shono ta ye shiningi oshipu, opo aantu mboka yena omapya omanene yavule oku mana oku pulula mbala nopethimbo. Omambakumbaku oha ga eta po nago iiyemo oshoka, mwene gwembakumbaku oha futwa uuna talongo ngaaka.

Omithigululwakalo odhili dhayoloka nuuna tashiya piikulya niikulya yawo oya yooloka woo. Omuthigululwakalo gwaawambo ogwasimaneka oshimbombo shomahangu, ondjuhwa yoshiwambo, ekaka, ombonga nosho woo omagadhi goongongo.

Omithitu odhili dha gamenwa, opo ku keelelwe embugalo, nuuna omuntu ahala oku teta omiti dhontumba oha pewa ombapila yepitikilo, ndjoka tayimu pe epitikilo opo aka tete omiti, nuuna keyina otashi vulu oku mu mangitha aye modholongo nenge afute iimaliwa yontumba.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi ohaya longitha okashipa. Opo ya siikilile iimeno yawo ya keelele kaayi dhengwe koonte dhetango uunene, yo yikoke yili nawa.

Aanafalama woongombe ohaa longo nuudhiginini okukaleka oongombe dhawo dhili muukolele, moka haye dhi pe iikulya, oshimongwa, omeya oshowo omiti. Oongombe nadho ohadhi wendwa hadhi landelwa omiti ko aputeka opo dhi keelelwe komikithi ngaashi omukithi gwekondo nelaka nadhilwe.

Monalenale aantu oyali haya longitha oondundu, odho dhali dhaninga omagumbo gawo, yiigamene kombepo, kuutalala, komutenya nosho wo komvula, ano oondundu odho dhali dhaninga omagumbo gawo.

Onkadhindjuhwa ohayi tenteke omayi, etayi langele omayi gayo sigo ga tenduka. Uuna ga tenduka, ohayi kala nuuyuhwena wayo, etayi kala nokukongela uuyuhwena wayo iikulya nomeya, oshowo oku gamena uuyuhwena wayo kiiponga, oku yalulwa po komakodhi oshowo komvula nokombepo.

Okashina kokutekela iimeno oko nako ke ya nehumokomeho shi lyu uka komeho. Shika ohashi ningile aanafaalama oshipu uuna taya tekele iimeno yawo momahala omanene uuna ye na epya enene nenge oshikunino oshinene shoka itashi vulu okutekelwa nokayemele ohashi tekelwa nokashina hoka kokutekela.

Shiyenga shaNangombe ngele she ga tula pevi omuvo ngoka nawa, aantu ohaya mono omweelelo moka haku kala efundja ndyoka hali etelele oohi dhefundja osho wo oontangu. Shika tashi kutha po omukaga pethimbo lyomvula nadhilwe ohadhi kukutikwa, opo dhi ka liwe pokwenye.

Oohi ondhili dha simana uuna tashiya pomweelelo, ohadhi liwa oontalala nethimbo limwe ohadhi kukutikwa, ndhoka dha kukutikwa olundji ohadhi pungulwa dha ningilwa dhi ka liwe pethimbo pwaana omvula ano pethimbo lyokwenye ohadhi kutha po omukaga tadhi eta woo iisimpo sho tadhi landithwa.

Omushiti gwegulu nevi okwashiti evi lye lyo opala mpoka ombinga yimwe yevi kuna evi lili nawa nombinga yimwe ohaku monika omamanya, nokulwe okuna omeya.

Oofabulika odhindji ohadhi landa iilandithomwa, iiyamati kaanafalama eta yedhi eta moofabulika dhawo opo dhi pakelwe nenge dhi ndulukwe iinima yilwe mbyoka tayi vulu okuka landithwa moshigwana.

Konyala aanafaalama yomatama ohaya kunu omatama gawo ge egemena ongele okondhalate nenge komiti. Shika ohashi kwatha opo etama li koke lyu ukilila.

Ongolo oshinamwenyo shoka shafa okandoongi, ihe eyooloko olili mpaka, sho ohashi kala mokuti, sho uuna toshi tala oshina omayala omaluudhe nomatokele geli moondjila.

Omagumbo gOshiwambo ohaga dhikwa niiti mbyoka hayi tetwa mokuti. Oondunda dhawo dhokulala nenge dhokupungula ohadhi ningwa dhi na omitse dha longwa momwiidhi, mooha tamu tungwa nekuma, evi lyeloya, nenge mu dhikwe niiti.

Omulonga oguli gwasimana noonkondo oshoka aantu mboka yeli popepi nomulonga ohaya kutha omeya momulonga omeya ngoka goku longitha megumbo nenge gokukatekela iimeno yawo ohaya kwata mo wo natango oohi dhoka haya li nadhimwe taya landitha.

Aatalelipo mboka haya zi kondje yiilongo ohaye ya moshilongo shontumba uuna ye wete kutya omuna uuwanawa wa sha nenge omu na uunshitwe wontumba mboka ya hala okukatala. Oonduli odho dhimwe dhomiiyamakuti mbyoka hayi eta aatalelipo ye ye ya tale, aantu mbaka ohaya futu oshimaliwa kepangelo nepangelo iimaliwa mbika ohaye yi longitha oku yambula po oshilongo.

Uuna omuntu taningi oshikunino she, ohaya kunu iinima yili melandulathano opo aningile kutya mpano ondakunapo owala oonyanga, npano ondakunapo owala omatama, mpano ondakunapo owala iikwamboga, mpano opuna shika naashika yeshininge oshipu uuna taya tekele, uuna taya tulamo uuhoho osho wo okukoka kwiikunomwa yawo.

Okashina kokuteta omwiidhi oke shi ningi oshipu kaanafaalama noshowo aanamapya ya vule okuteta nokugongela omwiidhi methimbo efupi lela. Okashina haka ohaka vulu okulonga kolusheno nohaka vulu okulonga komahooli, opo ka vule okuteta nokugongela omwiidhi ngoka hagu ka pewa iimuna.

Mongashingeyi aanamapya otaya longitha omashina gayooloka okupulula, okutanawuna evi nokukuna. Okashina kokutanawuna evi ohaka tanawuna evi opo kakuthe ko uuhoho mbu wuli kohi yevi wuye kombanda opo iimeno yi mone uuhoho mboka nuupu, yi kale yahapa nawa.

Omule keena omatako osho shimwe shomiinamwenyo hayi tilika, oshoka oshina uuzigo uuna shekuli nenge shekuhiile omayeye gasho. Ohayi adhika pomahala gayooloka miihwa, komikwena nosho wo, kehe ngaa pehala mpa tayi vulu okumonika.

Oshikunino ohashi kongelwa ehala lyili nawa, ehala lyili mevi lya yambapala pauhoho. Ehala ndika ohali opalekwa, tali kuthwa omamanya, tali kuthwa omiti naashoka ashihe inaa shi pumbiwa oku kala po. Pehala nee mpono ohapu longekidhwa nawa, tapu kunwa ihe shoka sha halika po, tashi kala tashi silwa oshimpwiyu, sigo opethimbo lyeteyo lyasho.

Sho tuu iilongo tayi humukomeho osho tuu nuunamapya tawu humukomeho, opo ya koleke eliko lyoshilongo. Aantu otaya longitha omashina ga yooloka ngoka gokukoke iimeno oshowo oku yi sila oshimpwiyu. Omashina gokutekela iimeno, omashina gokukuna, omashina goku yi etela uupyu nayilwe oyindji mbyoka tayi kwatha nekokitho lyiimeno yawo.

Mombuga omuna omamanya nevi aluhe ohali kala lya kukuta nomutenya gwa pupyala pyokopyoko. Ano iimeno mbi yili mo ohayi hupu nuudhigu mono yimwe yina uufo uushona ya ningila sho tayi toshwa koonte dhetango. Nayimwe oyina omidhi omileeleeka opo yaadhe hu kuna omeya opo yi hupe.

MoNamibia omu na ombuga, ombuga onenenene ndjono hayi eta aatalelipo, opo ya tale nawa nkene oshilongo sho opala. Mombuga kamu na sha omiti nomiti ndhoka dhi li mo omishona lela ndhoka tadhi vulu okuhupa monkalo yombepo ompyu naandhoka dhi na omidhi omileeleeka, opo dhi adhe komeya. Ihamu lokwa nuuna mwa lokwa ohamu lokwa owala kashona.

uunamapya owo thimba yi na ongodhi ngele tashi ya pokulonga iikulya yetu mbyoka hatu li esiku kehe nopokulonga wo iisimpo yetu. Uunamapya owa simana noonkondo, oshoka ohawu eta iilonga ngele aantu taya longo miikunino, aagundjuka ohaya pewa iilonga yo taya imonene mo sha shawo shomoondjato.

Uuna omvula ya loka ya dhiginina omeya ohagazimo momilonga taga matuka gu uka komahala ga yooloka nomeya gamwe ohaga fuluka ihe okuza koondundu taga fuluka gu uka pevi nuuna taga fuluka ngawo ohaga eta ethano ewanawa neshito ohali kala lyo opala naatalelipo ngele ta yeya okutala omeya ngoka yo taya faalele kiilongo yawo ye keyalombqele shi yamonoko oshiwanawa.

Oondjuhwa odhi li pamaludhi ga yooloka. Pu na oondjuhwa ndhoka hadhi munwa, opo dhi vale omayi. Omayi ngoka ohaga ka landithwa ga ka liwe noga ka longithwe ngaa iilongithomwa yilwe. Opu na oondjuhwa ndhoka hadhi munwa dha muninwa owala onyama. Nkene ondjuhwa tayi munwa oyokuliwa owala kayi shi yokuvala nenge yi longe sha shilwe, ihe oyi koke yi liwe po.

Aatungi magumbo monga shingeyi ihaya yalongithawe iiti, ihaya longithawe oodhopi dhevi dhoka yali haya longitha konale, ihaya longithawe omwiidhi ngono gwali hagu katetwa moshana awoo, ihe otaa longitha oosamendi ano oodhopi dhoosamendi, iipeleki oshowo yilwe okutunga omagumbo gawo.

Oku na omaludhi ogendji goohi. Puna oohi ndhoka hadhi kala mefuta, puna oohi ndhoka ha dhi kala momilonga, pu na oohi ndhoka hadhi kala momadhiya, pu na oohi ndhoka hadhi kala momatale , pu na wo oohi ndhoka hadhi ya nefundja. Oohi ndhika odhi li nee omaludhi ga yooloka noga yooloka, dhimwe ohadhi hupu nawa momeya gomongwa nadhimwe omomeya gaa na omongwa ngaashi omeya gomomadhiya.

Omulonga ogwa simana noonkondo adhihe, oshoka ohagu gandja iikulya ngaashi oohi, opo aakwashigwana yalye nenge ye dhi landithe. Ohagu gandja wo natango omeya ngoka haga longithwa okunwa, okuteleka, okuyoga, niilongithomwa yilwe yomegumbo. Omeya ngoka ohaa vulu wo natango okulongithwa okutekela iimeno, iikunino, nosho tuu.

Omiti odha simana unene. Ohadhi gandja omizile tugondje mo, tadhi pe wo natango iinamwenyo ngaashi uudhila ehala lyokutungilako uuhandhila wawo. Ohadhi kwathele wo uuna tashi ya piikulya , oshoka ohadhi imi iiyimati mbyoka hatuli. Omafo gomiti dhimwe ohadhi liwa wo natango.

Uuna to ningi iikunino yoye owa pumbwa okanete hono taka sikile iimeno yoye komutenya yaase koonte dhomutenya dhu ukilila ko noho otaka vulu okusikila iipuka kayi ye kiimeno yo yika lye po iimeno yoye elalakano okutula iimeno yoye yi kale momu zile yo yikale ya gamenwa kwashono tashi dhi yono po.

Mokuti ohamu monika iinima oyindji ngaashi oondago, ombeke, oombyu mbeke, nosho woo yilwe mbyona tatu vulu okumona mokuti tayi liwa no monale mba yeya tango tango ndi shi oluzi lya nalu ntezi olyali owahal hali hupu miinima mbika mbyono yili mokuti etayali ii thitukuti.

Uuna aantu taya tekele iimeno yawo ohaya tekele pamaludhi gayooloka. Ohaku vulu okutekelwa nokayemele omuntu to tile ngaa kiimeno yoye. Opuna woo natango uumbakumbaku mboka hawu tekele, po opuna ihe uumunino mbono hawu tulwa pomakota giimeno wo tawu zi uumeya wuuka moshimeno nenge mevi opo woo oshimeno shikoke nawa. Oshasimana okutekela.

Esimano lyuunamapya. Uunamapya owa simana oshoka ohatu vulu okumona mo iilikolomwa ngaashi omatama, oonyanga, oshowo omboga. Iinima nee mbino, ohatu vulu okuyi landitha eta tu mono mo sha shomondjato, shono tashi vulu wo natango okukwathela mpeya nampeyaka. Ohatu vulu wo okumunamo sha shokulya, ano uunamapya owa simana.

Oohi nadho ohadhi munwa owala ngaashi iinamwenyo yilwe hayi munwa. Nadho odhi li shimwe shomombinga ya simana muunamapya. Oohi nee ndhino ohadhi tulwa mehala lyontumba ndyono ngaa lya longekidhilwa nawanawa dhi kale mo, tadhi kala nee hadhi pelwa mo iikulya, dho tadhi talika kutya otadhi koko ngiini. Uuna dha koko ohadhi ka landithwa po, dhimwe tadhi liwa po ,dhimwe tadhi kala mo tadhi valathana dhi ninge odhindji.

Oongandu odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Odha nika oshiponga. Oshoka oha dhi vulu oku dhipaga omuntu nenge oku lemaneka. Oha dhi lemaneke wo niinamwenyo iikwawo. Dho dhene odhina ngaa wo oshilonga oshoka oha dhi eta aatalelipo yeye yatale yotaya futu. Taya futu iisimpo mbyono tayi ka longithwa oku yambapaleka oshilongo.

Oohi dhefundja nenge ndhono hatu ithana oohi dhakashiwambo ohadhi monika unene ngaashi pethimbo lyomvula , uuna omvula ya loka lela ya dhiginina tadhi ya nefundja, tadhi zi komilonga dho ta dhi ya dha uka meni lyoshilongo. Ohadhi kwatwa, aantu ta ye dhi li, nenge ye dhi landithe yi imonenemo iimaliwa yawo. Odha simana noonkondo unene oshoka ohadhi kutha po omukaga.

Oondundu ohadhi monikwa moshilongo shetu Namibia, oondundu nee dhino eshito lyashitwa lyonamanya omaleeleka. Methimbo ndiya lyonale aantu oya li haya holama moondundu nenge nditye omo ya li ya kala haazi omo yaninga omagumbo gawo, ohashi ya kwathele nee opo kaadhengwe kombepo nokuutalala nokomvula woo.

Uuna omuntu to e ta po oshikunino shoye, iikunomwa yoye ihayi kunwa yili mumwe ngaashi andola to kunu omboga yili mumwe nomatama nondungu, awoo, owuna okuninga omatama ogi ili mpeyaka, omboga oyi ili pokahala kayo oshowo ondungu, oshoka iikunomwa inayi faathana nuukokelo wawo ihawu faathana otuu nandenande.

Efuta olyo onzo yomeya ndjoka yina omeya omalulu ano omeya gena oshimongwa. Mefuta ohamu kala muna oohi osho wo iimeno mbyoka tayi vulu okuhupa momeya gomongwa. Efuta enene lyakwatathana niilongo yayooloka mwakwatelwa oshilongo Namibia, nasho oshina efuta.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo yomegumbo, nodha simana noonkondo. Oondjuhwa ngele dha dhipangwa ohakuzi onyama ndjoka hayi liwa, ohadhi vala woo omayi ngoka haga liwa kaantu nenge galandithwe noondjuhwa dhodhene ohadhi landithwa opo aantu yiimonene mo iimaliwa yokwiikwatha.

Uuyuni shi wahumu komeho nuunamapya owahumu woo komeho, mono aantu yatameke okulongitha omambakumbaku okupulula. Omambakumbaku ohaga futwa ihe sho taga pulula, haga futwa pawili naamba yena omambakumbaku oha yiimonenemo iisimpo yayo ya gwana oshoka kehe owili ohayi futwa, shino oshaningile aanamapya oshipu.

Okumuna oondjuhwa ohaku vulu okugandja iilonga kaanamukunda nenge kaantu mboka ye li pomudhingoloko mpoka. Moka taya kala haya sile oondjuhwa oshimpwiyu yo taya futwa shi ikolelela kiilonga yawo. Iilonga mbyoka taya futwa otaya vulu okuyi longitha oku iyambapaleka, okufuta oosikola dhaanona noshowo okugwanitha po oompumbwe dhomazimo gawo.

Oongombe ohadhi li omwiidhi gwakukuta nenge gwa talala. Omwiidhi gwakukuta ohagu gongelwa e tagu pungulwa opo aanafaalama ya gandje kiimuna yawo pethimbo lyokwenye. Shika ohashi kwatha opo oongombe dhi hupe kondjala dho dhi adhe komwedhi.

Aatalelipo oyo aantu mboka haya zi kondje yiilongo nenge ndi tye komahala ga yooloka taye ya oku talelepo ehala lyontumba, ndono lyina uukwatya wuna uutalelo uuwaanawa nditye nande ookuli taa ka talela po oondundu ,omilonga noshowo yilwe. Oye hole wo okutala uushitwe yo taya futu ihe iisimpo. Iisimpo mbyono hayi longithwa okuyambapaleka oshilongo shontumba.

Onduli nayo oshimwe shomiinamwenyo mbyoka yi li moshitunda shaNamibia. Ohayi kala nduno ya tulwa moshikunino shiinamwenyo, opo yi kale ya gamenwa, oshoka oyo yimwe tayi koleke eliko lyoshilongo li ye pombanda. Shika otashi ningi nduno uuna aatalelipo taye ya okutala yo taya futu. Iimaliwa mbyoka ohayi longithwa okuyambapaleka oshilongo.

Uuna toningi oshikunino oho tala evi ndi lili nawa tali wopalele iimeno yoye. Evi tali talika ngaa ngele olina uuhoho ano lyawambapala puuhoho opo likwathele iimeno yimene yoyi tuleko nawa. Noshinima oshikwawo wa pumbwa okutala ngele toningi oshikunino opehala puna omeya, ngele owuli kokule nomeya oto vulu okunana ominino dhono tadhitekele iimeno yoye opo yikoke nawa.

Oongombe odha simana. Mongombe ohamu zi omahini ngono haga liwa, haga zi moongombe oonkiintu. Ngele ya dhipagwa ongombe natango oha ku zi onyama ndjoka hayi liwa nenge yi landithwe, noshipa shayo ohashi longithwa oku ninga oongaku niilongamwa yilwe mbyoka ya longwa moshipa. Ongombe woo natango ohayi vulu oku gondwa pashiwambo uuna aantu ngele taya hokana, ohadhi pululitwa woo natango.